que li ñuy ragal ñu ñu def blocage fekk ngeen investir ay milliards

suñ toogee waxtaanee mun nañ trouver ay doxalin yoo xam ne danañ mën a jënd gerte gi

na béykat bi bañ a loru pour luñ munti xalaat ak luñ munti def
tout à fait man loolu ànd naa ci
naka lay bañ a loroo mais il faut que ñu accepté la réalité des prix réalité prix yi am ci dëkk bi il faut que ñu accepté ko

mënoo imposer nit ki da nga may jaayee gerte prix nangam <breath> ñaata ngay jëndee moo fi war a jóg maa moom sama gerte maa ko béy
te loolu de moo am fépp si marché yëpp kuy jaay yére ñiy jaay dàll ak yëpp looloo fa am lii laay jaayee boo mënee jënd boo

daf fi war a jóg
ok ndax ndaje boobu <hesitation> képp kuy béykat am na sañ-sañ ñëw fa ca <hesitation>
<hesitation> non béykat bi mën nañu ñëw

ok ok
kon kuréel yi nga xam ne aussi ñooy
liggéey ak yéen
liggéey béykat ak ñi nga xam ne aussi <breath> ñoo xam ne suñ munee wax nit ñi dégg leen

am ñu ci bëri invité nañ leen <hesitation> ak <hesitation> Cissé bu nekk Ndanda ñooñu ñëpp ñu ngi leen di invité
kaddu béykat lañ yoroon
te aussi di <hesitation> di jaale <hesitation> béykat yëpp Ibrahima Badiane
tout à fait
<breath> xëy na moom la ñu waroon tàmbalee ñaanal ko yàlla yàlla xaaree ko àjjana
amiin amiin
parce que ku sonnoon la ci béykat yi wax dëgg àddinaam yëpp dundam yëpp <breath> li nga xam ne mooy jëriñ béykat yi ci la ko def te fàtte wuñ ko ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xaaree ko àjjana te wutu ko ci njabootam te lim doon def yëpp

amiin amiin <hesitation> forom boobu <hesitation> comme ni nga ko waxee mu war a am niki <hesitation> le 22 ak le 23 bii <hesitation> di talaata bii di ñëw ak àllarba <breath> donc fii ci hôtel <hesitation> Relais <hesitation> xam naa bu ma paree Sophie Dia dina ma <laughs> ma jaar ci commercial publicité bi léegi ñu dem ci wàllub <hesitation> représentation ba doon am <hesitation> ci ci kii bi ci ci ci forom bi parce que at bu nekk dañ ci doon ànd ak Alfayda ñu daan fekke gis nañ ne <breath> ay ay kuréel au delà béykat yi ay ay ay banquiers ay ñoo xam ne organisation ba ci sax état ministère et cetera daf daan ñëw

non non incha allah dañ koy yokk kay waaye duñ ko wàññi parce que <hesitation> ñun dañoo nekk <hesitation> kooxam ne amuñ xaar ma yàlla ak kenn

waaye xol yi mun nañoo bëggante parce que nañ ko waxee moo gën nañ ko jëfee <breath> kon li may wax nit ñi rek mooy mën nañoo uute ci xalaat waaye xol yi mën na nekk benn
tout à fait
mooy nit kii mën na nekk huilier mën nañoo wuute ci xalaat ak doxlain waaye suñu xol yi nañ ko cëralee yàlla ñu bëggante soppante ngir yàlla xel yi nag mën nanoo uute kii xalaat nii kii xalaat nële terewul suñ bëggantee kenn du mbëkk sa morom te dinañ mën a wax ku ci nekk xëy na nga jàpp fi nga jàpp wala ñu daje foo xam ne ku ci nekk dina mun a bàyyi jàpp ci lii kii bàyyi ci lii jàpp lii ci mën a mën a daje

invité nañ mboolem huilier mboolem organisation yi nga xam aussi ñu ngi ci coleur béykat yi nga xam aussi ministère la ñuy daje invité nañ leen invité nañ <hesitation> ñëpp invité nañ média yi aussi ak ñi nga xam ne ay partenaires lañ mooy <hesitation> <breath> compagnie maritime yi nga xam ne ñooy yóbbu gerte gi ak banques yi nga xam ne aussi ñooy financé xaalis yi ak Dubai Port aussi mu nga xam ne aussi mooy recevoir contenaires yi ñëpp invité nañ leen ba nga xam ne aussi dinañ mën a toog ñu waxtaan ci ban anam la ñuy xalaat ak ku ci nekk rek ndax béykat bi mun a am souveraineté alimentaire mooy béykat bi nan lay amee lum dundee ci loolu la ñuy xalaat su fekkee ne kii nii la gisee kii naa la gisee kii nii la gisee lépp ñu tënk ko jox ko gouvernement bi nga xam ne aussi mooy décidé xëy na loolu dina ci mën a bàyyi xel sukkandiku ci pour mun def ay politiques yu nga xam ne aussi pour béykat mun na am lu mu dundee loolu mooy waxtaan bi
incha allah <breath> <hesitation> di di wax béykat yi suñu mbokku béykat yëpp ne incha allah <breath> ñëpp mënu ñu dem ca ca ca ca hôtel ba ni ki taalata ak àllarba waaye Alfayda comme ni mu koy defee chaque année <breath> danañ ci ànd ak ñoom incha allah

léegi nag damay ñëw ci laaj boo xam ne <breath> wax dëgg yàlla dafa am ñu bëri ñu ñu ñu ñu ko ñu ko seetlu et et tey <hesitation> Habib <breath> <hesitation> lu tax COPEGA di di di dérangé c' est à dire le problème c' est quoi parce que man bu fekkee dëgg rek laa leen wax <breath> su ma déggee ku leen di supporté wala ku ànd ak yéen rek ñaareel ab béykat la mais au delà de ça les orga ñeneen ñiy yëngatu ci kii bi filière bi <breath> daal da da ngeen di dérangé <hesitation> le problème c' est quoi lan la
<breath> xam nga fiiraange moom mënul mënul mënul <hesitation> ñàkk <breath> li may ñaan yàlla kay yàlla bum <hesitation> toxu ci keñaan ndax keñaan moo gën a bon xalub safara <breath> xalab safara soo si jëlee ndox soo ko si sottee dafay fay
bilaay wax nga dëgg
keñaan soo si sottee ndox dafay gën a say ndax nit ki lenn rek la lay añaanee <noise> da nga mën lu mu mënul wala nga doon lu mu doonul <noise> wala nga dem fu mu mënut a yegg

ndeysaan
loolu feebar la bu dul wér

walaahi

kon ag kañaan déclaration de guerre yàlla la waaye nañ ñaan yàlla yàlla bu ñu yegg ci loolu fiiraange nag mën na doon mais toppandoor Mawlana Cheikh Ibrahim ne bu ye bonul baaxul toppandoor lu bon moo baaxul <laughs> waye toppandoor moom
wallaay lu baax la
baax na waaye toppandoor lu bon
<hesitation> <hesitation> kookoo bo
baaxul suñ fàttalikoo biñ ñëwee fii di xolli gerte di ko tànn am na ñu bëri ñu ñëw ci ñun ñu ne nañ bàyyi man naa bàyyi li may def ndax damay yàq am na ci koo xam ne sax ñëw na ba ñàkkee ma teggin
ndeysaan
ma xool ko ma ne ko paa mu ne ah ma ne ko tee ngaa jàpp li nga jàpp te li ma lay moytuloo mooy ngay tudd samay waajur di tudd leneen loo xam ne
ndeysaan
ma wax ko ko mu wan ma gannaaw mu dem waaye loolu ma doon def ñu may tere wala ñu may
aaye
ñaawal ñëpp a ngi ci
<laughs> mooy xolli gerte tànn ko
def ko ci saako yóbbu ñëpp a ngi ci kon loolu sant yàlla la

<breath> te loolu suñ ci jógee am na leneen li nga xam ne ñu ngi ciy jublu mooy transformation wan nit ñi ne <breath> la ñuy béy mën nañ ko transformé gën ko valoriser ba nga xam ne jaay gerte gii nii ñuy jaay chinois yi te ñu ngi ci

ñu béy gerte gi transformer ko jaay ko usine wala jaay ko chinois transformation boobu noonu day nekk beneen prix valu ñu ngi ci te danañ leen jàngal lenn loo xam ne aussi mooy gën li ñu nekk nii
macha allah
loolu mooy bëgg sa dëkk mais loo gis nag dafa am étape

parce que étape par étape la parce que su fekkee amoo marché boo jaayee gerte nga ubbi gerte gi

am nañ fu ñuy jaayee gerte gerte gi bëgg nañ ko addina gerte Sénégal laaj na nag léegi nag fi mu ne nii ñu def ay kuréelu béykat comme société coopérative yi ñuy créé nii pour mun a créer comme surtout coopératives yi <hesitation> béykat yi ñu leen di jàngal nu ñuy transformer gerte gi te ñoom ñoo koy transformer mu nekk benn revenu par saison soo bëjee sa une tonne andi ko ñu nal ko ku kay nal yow yaa koy nal
waa <breath>
ñu ngi am brut bi mun koo jaay soo ko jaayee am xaalis mooy c' est à dire que foo jayee tonne am gerte trois cent mille fran soo ko jëlee nal ko mën nga cee am cinq cent mille

main d' oeuvre waa

ba nga xam ne àll bi yëpp danañ yëngatu te riitig ay machines loolu foofu lañ <noise> jë
macha alla
loolu wax nañ ko gouvernement bi bind nañ joxe lu ne def nañ ko waaye nag lu jot rek yomb

xëy na dañoo xamul suñ philosophie
ndeysaan
te nit ki su fekkee da nga nekk ci benn mbir nga yàgg ci nga yaakaar ne loolu rek mooy sax déedéet dara saxul ku ci nekk rek war ngaa mën a xam ne soo nekkee liir ba ba ngay raam ba ba ngay taxaw nga xam ne mutation dafay am te xel mi dafay war a mën a muté wu di di dem
macha allah

<smacks lips> ndeysaan
kon loolu nañ ci bàyyi xel jarul fiiraange ak maslaa ak waxtaan ba jubóo ak ñëpp am dara waaye nag ki ñiy njëkkee mooy béykat bi
ndeysaan <breath> mooy béykat bi am na solo message bu am solo donc loolu sax moo ñuy poussé ñu dem ci <breath> sa <hesitation> suñu étape bu mujj par rapport ak ëllëgu béykat waaye nag <hesitation> auditeurs yi <hesitation> maa leen ko digoon waxtaan bi neex na trop trop trop trop ba maa ngi topp heure bi jeex na ba mu ngi dem lu bëri <breath> donc il fait dix sept heures donc ñu ñëw <breath> <hesitation> ci téléphone bi 88 628 97 97 88 628 18 76 33 <breath> 942 13 47 ci ngeen di jaar ngir joxe seen xalaat ci waxtaan bi ñuy amal tey ci samedi jii ginnaaw bu dix sept heure jotee <breath> <hesitation> le dix huit <hesitation> novembre 2022 seen émission spéciale ñuy dalal Habib Thiam <breath> di <hesitation> président wala njiital COPEGA <breath> war a amal seen ab forum ni ki mardi mercredi <breath> 22 23 novembre file ci hôtel Relais lépp jëm ci <breath> njëriñu béykat yi ak taxawaay bi njëriñu béykat yi <breath> tolluwaay bi tey la <noise> monsieur Thiam le temps que <noise> téléphone bi di ñëw mais ëllëgu béykat yi <breath> wax nga fi loo xam ne léegi bi ngay bi ñuy commencé xaj na suñ ko waajoon du leen dal <breath> <hesitation> ren man <noise> jokkoo naa ak téléphone béykat ma <noise> jël kooku ci numéro mun nga jël casque bi <noise> allo <noise>
salaamaaleykum <noise> ñu ngi leen di ziar <noise>
delloo ziar <noise>
Diakhou Touré Daarou Salaam Ndangaan
bisimilah Diakhou
<noise> waaw ma ne <noise>
waaw
<noise> nguur gi mu ngi dox waaram <noise> Macky Sall lim wax ne loolu lay jëndee <noise>
<noise> waaw
<noise> nañ ko jëndee <noise>
loolu baax na pour yow
waaw waaw bu ñu ko munut a jëndee <noise> ñu jaay ku leen neex
waaw kay <noise>
waaw
waaw <noise> jërëjëf <laughs> Diakhou Touré ab Touré Touré bo bu ayut
waaw
ba suur noonu lay doxalee allo <noise> waaleykum salaam <noise> waa kana <noise> macha allah Sezrigne Daro bisimilah nuyu nañ la bu baax <noise> ñu ngi lay fay macha allah <noise>

waaw <noise> tout à fait <noise> amiin yaa rabi <noise>

<hesitation> <hesitation> <noise> <noise> voilà jërëj£ef <hesitation> mon père kaddu gi <hesitation> xalaat bi am na solo <breath> mun ngeen def ni moom ngeen def <hesitation> ma jëlaat keneen allo <noise> allo
allo waaw
waaw <noise>
ma ne affaire bi affaire bi yàlla
waaw <noise>
man la Diakhou
<hesitation> <hesitation> <noise> jërëjëf <breath> ñu seeti keneen 88 628 97 97 <breath> 88 628 78 76 33 942 <breath> <hesitation> 13 47 <hesitation> 33 945 <hesitation> 04 24 mooy numéro yi ngeen di jaar <breath> ngir joxe seen xalaat ci émission spéciale bi ñuy amal tey ci samedi ji seq koog ak Habib Thiam bu COPEGA <breath> ñuy waxtaan ci njëriñu béykat ak tolluwaay njëgu jiw wi ak li nga xamante ne mooy forum bu mag bi ñu fas yéene amal comme année bu nekk <hesitation> ni ki mardi mercredi <breath> bii di ñëw fii ci hôtel Relais le 22 ak le 23 novembre maa ngi woon ci laata téléphone bi di ñëw monsieur Thiam ak ëllëgu béykat yi <breath> wax naa léegi ne bu fekkoonte ne nawet bi ni mu mel nii ren waajal nañ ko béykat xaj na munoon na bañ a demee nii ndax jokkoo naa man téléphone ak benn béykat yàlla xam na ne <breath> <hesitation> yëg naa ne roŋañ yaa ngay wadd ndax jaaxle te li ko waral mooy gerteem gi ñor na mu gas ko yàlla ji taw ci mu ci kawam su ko defee mu jàpp ne moom ngooñ moom c' est fini wala boog nee na moom ngooñ mi fay xuur Omar su ko defee qualité ba du gën nagam ci gàttal waaw am ci ñoo xam ne nag dañoo mujj sax far gas <breath> ontat ko dem jaay ko situation boobu ñàkk préparation la ndax ëllëg waaye aussi au delç de de de de de soppi mbéyin bi tamit <breath> est ce que tamit laajut ñu gën a xoolaat beneen doxalin boo xam ne <breath> ñun béykat yi danañ ko def pour que situation ñu bañ si tabbi ëllëg
<breath> waaw loolu sensibilisation la laaj naxte <hesitation> météo dafa wax <noise> artu nit ñi xamal nit ñi ne nawet bi moom jaww ji changé na soppeeku na <breath> il faut que rek ñu soppali doxalin

<breath> donc xamal na leen mbir yi kat nii la demee waa ISRA aussi jéem a andi ay xeeti jiwu yoo xam ne dana nekk le cycle court mooy ak beneen boo xam ne dana digg dóomu pour mu ñor ak boo xam ne dana gudd pour mu ñor suñ ko defee rek yaakaar naa ne <noise> danañ mën a

benn nawet ñaari allo jël kooku ci ligne bi <noise> allo
allo
allo waaw
<noise> El Hadj Omar Cissé
waa <noise>
maa ngi ziar Mamour Thiam Kër Madiabel <noise>
Mamour bisimilah Thiam <noise>
di rafetlu émission bi <noise>
jërëjëf
<noise> wax dëgg yàlla ndax waxtaan bi teey na dal na
vraiment ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax
waa xam nga man dafa am lu ma jaaxal si wàllu mbay mi
muy lan <noise>
mooy engrais <noise> suy génn mosuma dégg président Macky Sall taxaw ne nañ ko jaayee huit mille franc ou neuf mille franc <laughs> mais pour pourquoi
wallaay wax nga dëgg
suñu waree jaay gerte moom mu def conseil des ministres pour ne <hesitation> gerte gi deux cent cinquante ou deux cent soixante quinze

waaw
<hesitation> <hesitation> <noise> wallaahi béykat yi nañ leen bàyyi ñoom ñu xool lan lañ mën a jaayee seen
ndax béykat yi sonn nañ de
wallaay dëgg la <noise>
sonn nañ de warut a toog sax ñu koy informé si lu jëm si mbay mi <noise> ndax Macky Sall si réew mii la dëkk <noise> Kaolack gii la doon jàngee Sina Saloum gii la dëkk
maa la ko wax
warut a doon mukk koo xamante ne dañ koy informé si wàllu mbay mi gis nga Omar Cissé nañ bàyyi waxi caaxaan yii ndax président ñu koy wax dëgg yi président président lan la si réew mi la dëkk
maa la ko wax de <noise>
waaw Omar nañ wax réalité
wallaay dëgg ngay wax nii dëgg

président Mousta <hesitation> Moustapha Niass moo ñu jiite woon assemblée nationale
maa la ko wax
kër Madiabel bii la dëkk
maa la ko wax
année yii ci ginnaaw amul ku dëkk Kër Madiabel te daanoo béy xamoo lu nekk ci mbéy mi
nañ wax dëgg
su fekkee da nga bëgg béykat yi ñuy ndóol di dellu ginnaaw nañ ñu taxaw wax ñu <noise> mais nañ ñu bàyyeeg suñu gerte gi ñu xool prix boo xam ne moo ñu arrangé
ngeen jënd
mën a faj soxla yi xoolal dund gi ni mu seeree ciment bi ni mu seeree béykat mënut a jënd dara
ndeysaan
waaw léegi ñu bëgg continué nii ba kañ

jërëjëf yow it xalaat bi dégg nañ ko rafet na trop <hesitation> laaj la boo xamante ne wax dëgg yàlla am na sañ-sañ laaj ko waaye man munu ma cee tontu xaj na Habib thiam nga mën ko cee tontu dimbale ko ci ndax wax dëgg yàlla <breath> le fait que tey état wala ñay jaay kii engrais ñoo moom seen engrais ne lii la ñu koy jaayee pourquoi <hesitation> duñ bàyyi béykat bi fixé ne lii lay jaayee gerte wala boog président Macky Sall ni mu koy defee ci gerte gi mais bu engrais jotee mu intervenir ah jaayee leen nii nangam mais ren man dégg naa saako engrais trente mille franc ki ma doo oo léegi As Diop mu Kër el Hadj Abdoulaye fa la yaroo moom lañ ko tudee <breath> te béykat la te loolu la jëndee donc est ce que loolu it amul solution bu ñu ci def
<noise> solution bi am na loo xam ne mun nañ koo xalaat mooy libéraliser engrais bi rek

ah ok
su fekkee ne béykat bi su soxlaa na dem ci botique bi jënd ko <breath> yaakaar naa ne dina gën a oyof ci moom mais su fekkee ne ICS moo fi nekk
ok
indien yi ñoo ko moom
ok
état bi am na ci ay parts <breath> ñuy mën di importer koo xam ne day importer engrais andi ko <noise> mu gën koo yombal
waa
te mu nekk ci réew mi di defar
dêgg la ñu jël kooku allo waaleykum salaam waaw <noise>

waa <noise>

ndeysaan <noise>

wallaay dëgg nga wax de

waaw

tout à fait

<hesitation> <hesitation> intermédiares yi

tout à fait

oh oustaz <noise> macha allah am na solo oustaz am na solo <hesitation> sama waa ji maa ngi doon laaj léegi di di <hesitation> ñu ñëw allo <breath> <noise> allo
salaamaaleykum
maaleykum salaam
allo
allo <noise>
ElHadj Omar <noise>
waaw <noise>
noo def
sant yàlla <noise>
mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax
marhaban <noise>
waa émission bi am na solo
kan la <noise>
Aliou Mbengue la Aliou
aliou bisimilah <noise>
waaw maa ngi leen di bégee bu baax
fii la ëppee <noise>
waaw gerte gi de moom <hesitation> en tout cas daal ba képp béykat daal léegi boo béyatee gerte ba mu ñor daal bàyyil jiwu balaa ngaa jaay bàyyil jiwu waaw loolu daal moo ci ëpp solo

waaw prix bi nañ ko fixé ndax buñ ko fixé wut di nga dégg * xam nga ne cent franc te doo si mun dara waaw fixer bi daal am na solo ñàkk a fixer moom wóorul
wóorut
waaw baax na jërëjëf
jërëjëf Aliou <breath> 88 la 628 97 97 Habib Thiam la ñu dalal seen émission <breath> tey spéciale làng gi ñuy waxtaanee wàllum <hesitation> mbéyum gerte gi ak jiwu yi ak li nga xam ne moo di deux cent soixante quinze yi état bi wax ne moom la ñuy jëndee ak forum bi nga xam ne ñoom la ñuy waajal ñoom COPEGA ni ki talaata bii di ñëw ak àllarba incha allah <breath> ñu fas yéene cee ñëw léegi <hesitation> Habib présient maa ngi la doon laaj léegi fan nga nekk <hesitation> laqatu gëj nañ laa dégg <hesitation> ndekete yaa ngi ci liggéey te yëgguma ko lii moom da nga ma ko waroon yootal ci biir émission bi ah donc joxe nga fi ay ay tonne tonne engrais yu bari tey ba <breath> ci situation yi demee nii donc wàññi ci sept mille franc donc mu nekk lebal te pas intérêt lan moo la poussé xir nga def <hesitation> jëf ju baax ji ni mel jëmale ko ci béykat yi xam naa buggoo woon ñu wax ko buggoo yëf yi feeñ feeñ na <laughs>
xam nga loolu dinaa dinaa gag pour tontu loolu wax dëgg yàlla <noise> <breath> ndax Maam El Hadj Abdoulaye mooy sama sëriñ
ndeysaan <noise>
moom laa gem te fu mu tegoon tànkam foofu laa ñaar yàlla teg fa sama tànk <noise> damaa ñëw fekk ko moom muy am nu muy doxaleeg béykat yi kon waree la ci man
dëgg la <breath> <hesitation>
gag naa trop wax dëgg yàlla di tontu ci lii parce que du sama cër
ndeysaan ndeysaan
te aussi du sama jikko waaye nag <breath> nañ sant yàlla rek
ndeysaan
ñu xam ne lépp moom la
ndeysaan
man du ma ci dara xëy na moom mooy jëfee ci sama xel ak sama xalaat mais wallaahi du ma ci dara
ndeysaan <breath> waa amii amiin amiin
lépp mooma muy suma xalaat suma jëmm samay jëf
ndeysaan
lépp rek ñeel na El Hadj Abdalah
ndeysaan <breath> maa ngi jégalu maa ngi jégalu sax ci man li ma ci laajaat ndax <hesitation> wax dëgg yàlla <hesitation> dem na ba ay rongañam mi ngi mi ng génn pour ñy déglu rajo bi xam ne <breath> <hesitation> xaj na jooyu mbégte la rek rongañ yi génn mbégte waaye aussi am kersa ci def lu baax <hesitation> auditeurs yi ñoom ñoo ma ko wax man yëgguma ko moo wax ne donc ki oote léegi ne joxe na ay tonnes yu bari <breath> ci ci engrais dimbaleeko béykat yi ak situation yi donc ma laajaat ko ko waaye mu am jafe-jafe ngir tontu ci ndax bu sañoon du feeñ ndax ki muy roy ki muy topp muy sëriñam roy ko ba ci waxin yàgg naa koo wax ba ci ci jëfin El Hadj Abdoulaye Niass Khalifa <hesitation> Mawlana Cheikh al Islam xalifa bu mag ba ci ci ci jub ci liggéey ci ci am fulaag fayda ci royuwaay ci ñëpp joxoon ko cër ñëpp wegoon ko ñëpp respecté woon ko kooku tey lay roy ba tax nee na bu sañoon <breath> <hesitation> lii nit ñi duñ ko yëg wala man du ma ko ci laaj ba muy tontu maa ngi ciy jégaluwaat waaye sama liggéey rek laay def léegi nag ñu continué ak li nga xamante ne moo di <hesitation> dox tuuti nag jéego ndax heure bi li ñu dese bareetul <breath>

jëm ci wàllug <hesitation> tolluwaayug Sénégal ci wàllug tàggat-yaram ña nga war a jëm ca li nga xamante ne moo di <hesitation> coupe du monde bi tey en tant que sénégalais <hesitation> xaj na <hesitation> engouement bi jamono ji suñu doom yi ak yi ñu ci tudd yëpp Sadio du footbal naan en tant que sénégalais Habib buñ la doon laaj lan ngay wax par rapport ak footbal :ra bi ñu jëm ak lan nga ñu ciy dénk peut être sa xalaat foofu
<smacks lips> waaw yaakaar naa ne loolu jamono la loolu moo lëmbee addina bi fi mu ne nii <breath> waaye jaam ak pexe yàlla ak dogalam dëkk yi am nañu yaakaar def nañ li ñu war a def yàlla mooy kiy ñëw ak ndogalam <breath> xëy na Sadio Mané demul coupe du monde yàlla loolu la dogal na ñu gërëm waaye nañ bàyyi xel ne <noise> dañuy dem joŋante te kuy joŋante da ngay dem wuti <noise> mën ngaa am <noise> kuy laaj tamit mën ngaa ñàkk a am <noise> waaye lépp rek na ñu rafetal te li may ñaan sénégalais yi mooy <noise> ñun ñëpp <noise> nañ fóot xol yi ñu bëggante soppante <noise> <breath> te sénégalais bu nekk rek na jàpp moromu sénégalais mu baalu ko àq ñu baalonte àq <breath> ñu bëggante liñ bëgg yàlla am na ko te yàlla mën na ko <smacks lips> xëy na lii moo gën ci Sénégal moo gën ci Sadio Mané parce que yàlla li gën rek lay defal jaamam bi <breath> kon buñ ci caalit te buñ ci am beneen xel lu uteeg li nga xam ne aussi mooy ngërmande yàlla kon ñu ngi dem Sénégal yëpp nañ bokk di benn baat di benn xel di benn xol dem uti ñu ñaan ci yàlla yàlla mën na lu ne te nag ñu àndag dal àndag gëm
dëgg la <hesitation>
amul kenn kuy ñuy jël responsabilité ne lii yow a wala kii la wala kaa la
tout à fait tout à fait kon nag ñu boole xol yi daal
nañ boole xol yi bëggante soppante tàllal loxo yi ñaan ña nga xam ne ña nga fa représenté nañ sénégalis yëpp te yaakaar naa ne ku fa nekk rek yow am nga yëg-yëg ba ngeen xam ne li nga mën ak li nga mënul da nga ko def waaye nañ bàyyi xel ne yàlla mooy kiy dogal mooy kiy maye suñ jiitalee loolu rek mbir yi dana oyof
ok am na solo position bi lii moo taxoon li nga xaj na domaine bii <hesitation> ñu seq ceeg yow waxtaan waxtaan ci ak yow

xam ne am na yenn orientations positions yi boo ko waxee dana jëriñ

<hesitation> peut être wàllug politique élections yi <hesitation> un peu climat bi un peu tendu et coow yi <breath> <hesitation> fitna gi ñu ciy ragal ak ak troisième mandat ay coow ak nangam <noise> lan ban ban message ngay lancé par rapport ak ak li nga xamante ne fa lañ jëm muy wàllu élection politiciens yi seen taxawaay ci réew mi nan la war a doon pour yow

moo andi coow li yëpp waaye su yàlla dindi woon kiiraay gi nekk suñu digganteeg ëllëg yaakaar naa ne lépp dana waaye nag ñëpp rek nañ dellu ci yàlla suñ delloo ci yàlla ñu xam ne yàlla mooy kiy dogal ci jaam bi la ko soob ku ci nekk su ko xamee rek dana ànd ak dal <breath> ëllëg i Sénégal yàlla xam na ko kiy jiite Sénégal ëllëg
wallaay 2024
lépp yàlla tànn na ko ba pare waay waay waay nañu rafetal <breath> ñu xam ne ki fiy nekk yàlla moo ko fiy teg amul kenn ku mun a taxaw ëlleg tey ne déwén dana ma fi fekk
walaay dëgg la dëgg nga wax de dëgg nga wax
kon su fekkee ne yow sag dem sag faddu la yàlla njëkk a bind sag nekk <breath> ku ci nekk rek war nga mun a bàyyi xel ëllëg

ndax ku ñam dund da nga ñam dee
<hesitation> <hesitation> walaay
te ku xamoon fooy mujj foofu nga jubali
walaahi
waaye ñàkk koo xam moo tax ñuy làmbatu waaye na rafet <breath> yàlla wax na ko Baye fàttali nañu El Hadj Abdalah wax nañu amul kenn kuy ñ¨w ci suuf di dee bàyyi sa wërsëg fii lu mel ni tarfatal ayni
alaahu akabar
lépp da nga ko yenu yóbbu ko loolu xanaa dañ koy fàtte <breath> kon politique du dara Cheikh Mahi Cissé maa ngi dégg li mu li muy wax lu am solo politique du dara kon jarul jaay sa mbokk parce que da ngay ut loo amul rek
alaahu akbar macha allah
<smacks lips> kon loolu jarul ngay fàtte li nga am wala nga sànni li nga jot a am ba pare <breath> kon ñëpp nañ dellu ci yàlla ñu xam ne réew mi ñoo ko bokk <breath> khalif généraux yi na ñu oote delloo nit ñi ci yàlla nit ñi am jàmm ndax politique du dara lu dul ku ci nekk ne nii laa gisee ne ëllëgu Sénégal suñ ko defee moo baax waaye ñëpp benn bëg bi lañ bëgg rek mooy Sénégal baax <smacks lips> xëy na yoon yi mën nañoo uute ak doxalin bi mën nanoo uute waaye lépp ku ci nekk ku taxawoon fii ne <breath> jox leen ma réew mi ma taal Sénégal jox leen ma réew mi ma andil leen ndóol jox leen kan moo ko fi dégg
<laughs> dootoo ko
doo dégg kenn kuy wax naan jox leen ma réew mi ma def fi lu safaanoog nit ñi liñ bëgg
walaahi
ak jàmm gi ñu am kon ñëpp rek dañuy oote ne jox leen ma réew mi ma doxal ko jox leen réew mi ma développé ko mooy lan mooy nit ñi am jàmm nekk ci jàmm dund ci jàmm ak koom ak naataange ak iimaan kon su fekee ne ñëpp loolu la ñu bëgg waay waay jarul tojante bopp
wallaahi
kon élection su ñëwee képp ku ci war a dem na dem ku ci warut a dem na toog ki yàlla di tànn tànn na ko ba pare te képp ku gagné ñëpp am ci jàmm dem doxi liggéey seen liggéey
macha allah
muy yëngatu yi ñuy yëngatu di wax di wax di wax di wax di wax di wax amul benn njëriñ
macha allah
kon ñëpp nañ dem liggéeyi ñu delloo mbir yi cosaan mooy jaamu yàlla ak liggéeyi ak bëggante soppante óoluwante te ku ci nekk rek tàllal sa loxo baalu sa morom ñaan yàlla njiitu réew mi mu baal ñëpp te képp ku topp ci moom tamit mu jégal ko Sénégal jëm kanam
message bi fort na waxtu wi jeex na bu yàgg laaj naa sama technicien bi mu ne ma ba ñu xaabaabalee du tey

mais munu maa ñàkk a arrêté te départ ci li nga xamante ne

<hesitation> waaw forum bi de wax dëff yàlla c' est un rendez vous boo xam ne ñu bëri ñu ngi koy xaar parce que at bu jot dañ koy def <breath> daanaka mooy ndaje boo xam ne at bu jot mboolem kuy yëngatu ci gerte di ci liggéey <breath> danañ la oo te ñun rek ñoo ko fiy def <smacks lips> te loolu ñu ngi ciy sant yàlla yàlla mu ngi ko jaarale suñuy loxo waaye nag duñ ko ndamoo ñaan yàlla nit ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm
macha allah
te lépp luñ fay wax aussi mu nekk luy jëriñ te tamit <hesitation> ñu jêlee fa loo xam ne xëy na dina mên a gindi gouvernement bi ba nga xam ne gouvernement bi dina def loo xam ne wala dana defati loo xam ne dina jëriñ béykat te mun a <breath> yëkkati béykat tant que amuñ Sénégal du am tant que développé wuñ Sénégal du développé réew yi développé yëpp seen mbéy kat ya soo leen gisee
wallaahi
macha alla
<hesitation> dëgg la
waaye dafa war a jeex soo solee costume wala nga dawal oto wala nga sol ay dàll yu rafet ñu ne béykat laa ñu lay niit loolu daf fee war a jeex béykat mu kenn mu kenn gënu ko ayoo am oto bu rafet ak ay étage ak sol lu baax ak am yu am yu baax
macha allah
kon loolu ñu ngi leen ciy gërëm ñoom ñëpp di sant di sant aussi Alfayda di sant * yëpp di sant Mawlana Al Khalifa di sant aussi suñu wasila <hesitation> El Hadj Abdalah
<hesitation> <laughs> ndeysaan
<hesitation> xëy na ci beneen dimension la mais man jàpp naa ne jóge wu fi parce que waxtu bu ñuy def wala ñuy wax
<hesitation> <hesitation> seen kanam
yaakaar naa ne mi ngi sama kanam mi ngi sama gannaaw te loolu la ñuy dund te loolu lañ ci loolu lañ ne
tout à fait
<hesitation> wax dëgg yàlla terewul nag <hesitation> <breath> danañ nangu danañ nangu aussi fasaaxaa ak pas-pas bi ñëpp am waaye ñun tamit liñ nekk dañ ko gëm

<breath> <hesitation> moom laa xam moom laa bëgg ñaan yàlla yal nañu yàlla <hesitation> taas ci baareem te yal na yàlla yokk leeram yóbbu ko ci * yi gën a akawe mu dëkk ag Mawalana Chaikh Ibrahim ak yonent bi salaahu alyhi wa salaam te am naa yaqiin ne loolu la ndax <hesitation> El Hadj Abdalah dafa dafa kéemtaane <breath> lenn rek danaa leen ko wax tey daawu ma ci wax
ndeysaan
<smacks lips> soo xoolee El Hadj Abdalah <noise> Baye <noise> waxtu wi mu judd <noise> ba El Hadj Abdalaye di génn addina cent ans la pile poile

<breath> Baye su juddoo nekk xudbu

ndeysaan ndeysaan
def na si xilaafa vingt cinq ans Baye 1975 ça veut dire que Baye bi mu juddoo ba bi El Hadj Abdoulaye di nelawcent ans la
<hesitation> ok ok maa ngi lay doog di dégg
Baye bi mu juddoo ba bi El Hadj Abdoulaye di nelaw
cent ans la
cent ans la
dégg naa la

yal nañu yàlla taas ci barkeem
macha amiin
yal nañu yàlla bëggloo ñu ko te bëggal ko suñu njaboot
amiin amiin
<noise> ci barke El Hadj Abdoulaye te lépp lu ñuy yëngatu aussi yal na ci barkeem jiitu
amiin amiin
yal nañu yàlla dimbale dimbale njabootam dimbale suñu xalifa bi ba toolu Baye bi aussi lim bëgg yal na ko yàlla may ci lim bëgg yàlla defal ko ko te mu fekke ko te imaam yal na ko yàlla may wér
amiin
yàlla may leen wér bàyyi leen fi parce que suñu suñu mbégte lay ak li nga xam ne aussi mooy suñu suñu bànneex
macha allh <breath> en tout cas ñu ngi lay gërëm di j' fra a j' avoue nag danaa la ko wax mani tamit que ne su ma amee benn benn benn estimation benn cofeel benn fan bi c' est juste si côté El Hadj Abdoulaye Niass
El Hadj Abdoulaye nga fan rek

nit ki di ko dund ci jëfin ba def lu baax ñu weer la ci rajo bi nga <hesitation> nga dem ba sa rongañ di génn ndax am kersa ci loolu bëggoo woon ñu wax ko ndax ki ngay roy du loolu du ay fo looy dund la ba ci waxin <smacks lips> et tout <breath> donc yal na yàlla guddal sa fan

<hesitation> muy mardi ak mercredi bii di ñëw est ce que nekku ci ne danañu amaat yeneen jotaay mais ni konoon mën nañoo oote ba liñ bëggoon laaj duñ ko laaj kon ñu ngi lay gërëm ci sa disponibilité

incha allah
di gërëm El Hadj Ibrahima Guèye <music> moo réalisé émission bi di gërëm tamit <hesitation> Waly Mathia Seck moo nekkoon ci partie technique <noise> bi ak caméra bi ci télévision bi El Hadj Omar Cissé moo nekkoon ci présentation bi Habib Thiam lañ doon dalal njiital COPEGA <breath> incha a: allah rendez vous 22 23 ci forum bi fële ca hôtel Relais <breath> rajo Alfayda mi ngi leen di gërëm ci teewlu bi w&y leen di ko déglu ndax mooy rajo <music> akan wi